Eri n'eiramizo ry'abasiramu oba gwete omuzigiti haza ogu muzigiti muhango guri omu rangi zitarikushushana emwe n'eyakinyaatsi kandi endi n'eya kitaka, ahaiguru y'ogu murongoti nooreeba iguru hamwe n'ebindi bicu birikwera

Omusiri muhango munonga ogw'ebicoori nangwa kandi ogwombiire gye guri omu rangi ya kinyaatsi hamwe n'eya kitaka. Ebicoori n'ebicoori bito kandi nseeri yabyo hakwaitse hariyo ekibira ekikwataine munonga.

Ekyombeko kihango munonga eki barikugurizaho engoye nangwa n'obugaari bw'abaana bato, hakwaitse hariho omushaija omwe ayekoreire akagaari nk'abaana bato naagyezaho okukata omu maisho g'eki kizimbe okworeka abaguzi eki barikuguza